Mbesiafo esia bi gyina edan bi ne soro a wɔdzi nkandeɛ le gu do. Ebaase hyɛ ɛkyɛw, ebien wɔn hyɛ ɛkyɛw. Ɛkor butow hɔ, bi nso tena tena do.

Papa bi butuw hɔ a okitsa ewia kanea mu wɔ famu hɔ, ndzɛmba bi so sisi ne nkyɛn, ogy obutuw wɔ dan bi enyim, nneɛma bi so sisi dan no anyim hɔnom.

Banyinba kakraba bi aa ɔredzi agor wɔ dan mu. Ɔda hɔ na ɔdze ndzɛmba naa ɔdze dzi agor no dzi agor.

Nkorɔfo bi wɔ dan bi mu. Benyin kor tsena wheel do. Besia kor tsena egua do. Benyin kor akoto hɔ, benyin kor nso gyina besia no nkyɛn.

Nkurɔfokuo bi wɔ dan bi mu a wɔde wɔn nsa reyɛ biribi. Mbenyimba no tenatena hɔ. Besiamba no gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ adze no a mbenyimba no wɔreyɛ no.

Nkurofo bi gyina ɛpo n'anim mmasiafo abien tentena ponkɔ ne do beyin ba koro bi keta ahoma a wode asɔ ponkɔ no n'abenbɛn besia koro nso gyina hɔ a ɔde nensa asɔ pɔnkɔ.

Besiaba bi a oedzi nkunim wɔ akansie bi a wɔyɛe. Wɔdze n'akyɛdze dze rema no. Wɔama no kyɛw. Bes nkorɔfo bi nso gyina n'ekyir a wɔrehwɛ no.

Adesuafo bi wɔ da wɔ ne sukuu dan no mu. Wɔn kyerɛkyerɛni no yɛ buroni. Kyerɛkyerɛni kor gyina aboo no ano. Wɔakyerɛkyerɛw nkasafua wɔ akyerɛwpon no do.

Nkorɔfo a woreyɛ senetwa, kor tsena hɔ a ɔrohwɛ hɔn. maame na afraba bi so gyina hɔ, papafo ebien so kitakita ndzɛmba bi wɔ hɔn nsamu a wɔdze rutwa hɔn.

Nkrɔfo abaasa gyina dan mu. Papa kor retɔ adze afi benyimba a ogyina hɔ no. Maame kor tena agua do. Abɛɛfo kɔmputa nso si pon no do.

Besia panin redwo ne nua kakarba no ti. Ↄdze afe no ahyɛ ne tsim a ɔretwa ne tsi na wabɔ. Besiaba no tena ne nes mma nesis ne nua panin no nan ntam a ɔredwo ne tsi.

Kasamfonin bɔ ban ho wɔ dan mu hɔ. Nspiika ebien nso sisi kasamfonin no nkyɛn. Nhwiren nso sisi pono no do wɔ san mu hɔ. Kanea nso si kasamfonin no nkyɛn.

Kaar ahorow a wɔapaake no wɔ bea a wɔpaake kaar. Kaar no ahorow no ara yɛ akokɔangoa. Nkorcfo bi gyinagyina hɔ a wɔrokɔfow kaar no bi.

Amaame fo aa ɔwɔ gwom aa wɔle tɔn adze. Ɛkor ne nsa da ade na ɔletɔn ne mu. Atɔdze no ebi nye nkruma, moko na anwon.

Ngua bi sisi dan no mu. Ɛtam bi sɛ fam a adze bi si do. Ngua no ndzɛmba bi gugu mu. Mfonin bi nso bɔ ban no ho.

Mbenyi ba anan bi keta adze bi wɔ wɔn nsem aa wɔdze rekɔ. Kaar fufuw bi nam wɔne nkyɛn aa ɔrekɔ.

Akwanhyia bi a ɔasi. Papafo abien bi gyina car no do. Apolisifo nso gyinagyina car no nkyɛn a wɔrekasa. Car no yɛ fufuw na tuntum.

Nkorɔfo…nkorɔfo pii gyinagyina nsu mu a wɔroguar. Binom nhyehyɛ atar. Binom nso hyehyɛ atar wɔ sor. Bi tsenatsena nsu no mu, bi nsu gyinagyina nsu no mu.

Nkurɔfoɔ bi a woridzi agorɔ. Kor abɔ ball no asɛn wini no mu. Bi nso gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ no. wɔhyɛ ntade kor.

Yɛwɔ nkurɔfoɔ mbesiamba ebien bi gyina hɔ a wɔhyehyɛ ntam. Wɔdze wɔn nsa asosɔ wɔn sisi. Kor gyina kor no nsa da ahoma no do. Nkokɔ ebaasa bi gyinagyina wɔn anim.

Mmoframma nkrakraba bi a wɔne broni bi redze agor. Broni no nsa da basiaba koro nsam. M'anyi ba anan so redze agor wɔ wɔn akyi.

Atɔsodze bi si maame bi enim. Maame no tɔn adze. Ɔtena agua do. Kyin si ne tsir do. Maame koro bi nso retɔ adze a waten ne nsa regye adze no afiri maame no nkyɛn.

Papa ɛna ne mma a wɔn redzi anamuna. Ne mma mbanyinfo baasa wɔnhyɛ atar. Kakraba no tena ne nan do a wɔretete anamuna no bi ahyɛ n'anum.

Ehɛn pii bi gyina lɔɔre paake bi do. Ehɛn no nemu dodow naa yɛ fufuw. Nkorɔfo pii nso wɔ hɔ. Adan atsentsen atsentsen bi nso si ne nkyɛnkyɛn hɔ.

Mpapafoɔ abien gyina beaeɛ a wɔtɔn nnam. ℇkor hyɛ ataade tuntum, ɛkor hyɛ ɛko abien soa ɛkyɛw. Ebinom nso gyinagyina hɔ baabi nso a wɔretɔn nnam no bi.

Maame bi kita nnam wɔ ne nsa ebien no mu. Ɔnam po ano. Hɛma si po no do. Wabɔ duukuu. Ɔreserew.

Nkurɔfokuo bi wɔ dan bi mu. Wɔkita sekan rese wɔ dade bi do. Baako hyɛ ahwehwɛniwa. W atwerɛdua nso wɔ dan no mu a wɔatwerɛ kasafua wɔ do.

Nkorɔfokuw bi sa do tsentsentsen rokɔ. Dan akɛse na atsentsen nso sisi hɔ Pole bi si hɔ. Mfonyin bi sɛn dan kor nkyɛn.

Mbesiafo bi gyinagyina hɔ. Dan sisi hɔ. Besia mbesiafo ebien abɔ hɔn mu ase. Baako de ne nsa ahyɛ adze bi mu. Coal pot nso si hɔ. Kyɛnsee coal pot no do.

Wimhyɛn gyina bea a wɔpaake. Nkorɔfo bi nam hɔ a wɔrokɔ akɔfor. Kor ne baage bɔ n'ekyir. Ebien nso nam hɔ a wɔn nso aka kakra ma wɔafor wimhyɛn no.

Efir a wɔdze tu anhwea sisi hɔ, kaar a wɔdze fa anhwea so sisi hɔ, anhwea gugu hɔ, dan si hɔ. nhyiren si hɔ, kaar si hɔ.

Nkurɔfokuw enum bi resaw. Abien yɛ mmesiafo. Wɔdze kora asisi hɔn tsiri do, wɔdze ntam atwa hɔn ase ɛna ahwenne atoto hɔn nsa. Abaasa yɛ mbes mmenyimfo, wɔdze ahwenne atoto nhɔn kɔm ɛna hɔn asen. Wɔfura ntam. Wɔdze ntam no bi nso abɔ hɔn tsiri reserew.

Nkurɔfokuo bi gyina hɔnom. Wɔhyɛ ataade fufuo. ℇkor de ne tam no de ɔnyi fufu no bi. Ↄkuta kasamu a ɔde ahyɛ ɔhene n’ano. Ↄhene no kuta schnapp a ɔregu nsa.

Nkorɔfokuw a wɔtsenatsena pon kɛse kor bi ho, a wɔrodwendwen ndzɛmba bi ho. Kor tsena pon ne tsir hɔ na nkaafo no tsenatsena ho, mfonyin bɔ ban no ho, nsu sisi pon no do.

Nkurɔfoɔ bi tsenatsena moto do. Kor kita mfonin wɔ ne nsam. Ebinom nso gyinagyina kaar bi do a wɔreka asɛm.

Amaamefoɔ bi soa kyɛw. Kor soa kyɛnse wɔ ne tsir do a wɔrokɔ guam. Ebinom nso kitakita ndzɛma ntar wɔ hɔn nsam a wɔn nso wɔrotɔn.

Papa abien a wɔdze ndaadze reyɛ adwuma. Kor hyɛ kyɛw. Kor nhyɛ kyɛw. Ma ɔnhyɛ kyɛw kita daadze kor mu. Ma ɔhyɛ kyɛw no nso hyɛ atar kɔkɔɔ. Ɔhyɛ et .

Fon dahɔ spears dahɔ kros a ɔdi dua ayɛ dahɔ mpaboa gu hɔ adeɛ ɔdi hyɛ aso mu tie ndwom nso dahɔ kyɛw dahɔ buuku dahɔ pencil dahɔ.

Mbɔdɔm gyinagyina hɔ. Nkrɔfokuw nso tenatena hɔ. Kor gyina hɔ. Atur sɛn ne ho. Bag sɛn ne ho.

Mennyim a anan bi resaw. Woe frafra ɛtam egu wɔn ataade no do. Ɛkor nhyɛ mpɔboa, nkaefo no wɔ hyɛ mpɔboa. Ɛkor na ɔhyɛ nfinfi no kita bodur wɔ n'nsam. Ebien hyɛ atar akokɔ angua.

Nkrɔfao kuw bi abutu a wɔyɛ asor. Dan kɛse kor na wɔn nyinaa wɔ mu a wɔreyɛ asor. Ebinom nso hyehyɛ ntokro no mu wɔ dan no mu.

Kaar ahorow sɛn do rekɔ. Moto Baek si hɔ. Papa bi tsena moto Baek no do, ɔhyɛ kyɛw. Ndzema bi sensɛn moto Baek no ho.

Bea a wɔdidi ngua sisi hɔ ngua bɛ yɛ du sisi shɛ ɛpunu n'ase ntsinɛ sinsɛn hɔ kɔp si ɛpunu ni du light bubɔ ɛhɔ ni bi.

Nkrɔfo bi gyinagyina dan bi enyim. Ɔkor reba. Ebinom nso gyina hɔ wɔrebɔ nkɔmmɔ. Maame kor abɔ ne tsir. Ikor nso de ne nsa asɔ ne tsir nhwi mu.

Afir a otutu fam si hɔ. Anhweɛ gu hɔ kakraba bi da hɔ. Pata si hɔ. Nkrɔfokuw bi te pata no ase.

Wa hyehyɛ eduadzewa wɔ ɛpon no do. Wa yɛ no ekuw ekuwo ebi ne broso, mpua, mangow ekutu. Wɔdzi be so egugu kotoku mu a ɔsensen ɛhɔ nom.

Dan a woesiesiem. Ngua ebaasa sisim. Mfonin bɔ ban ho. Nhwiren nso si egua n koro no mfimfin. Pon si mfimfin.